Kehe gumwe noshi pewa shoye, aantu yamwe oya pewa uunongo wokoonyala mono haavulu okulongitha iilapi, omafulafula niiti ano iipilangi oku eta po iinima yayoolokathana ngaashi iipundi niitaafula mbyono haye yi landitha po opo yiimonene iimaliwa.

Ehangano lyoku tsilika oshimaliwa lya tseyika nawa Nedbank, otali wayimine uudhano woku matuka mbono taku kamatukwa oshinano shookilometa ntano sigo ookilometa omulongo. Otashi tameke nduno noondola ethele nomilongo ntano, naa ngoka athiki otaka pewa ombandi no kahema.

Ombaanga yotango yoshigwana, otayi tseyitha ofanditha yeshina lyokuninga ocoffe, ndyono kwali li na oondola omayovi gahamano, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Paife ota li angatwa po komayovi gahamano, ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi.

Kehe gumwe noshipewa shoye, ano kehe gumwe nomagano goye ngoka wa pewa pashitoaantu yamwe oya pewa uunkulungu woku eta po iitaafula niipundi okulongitha oonyala dhawo yoyene, taya longitha iiti, ano iipilangi mbyoka ya kuthwa komiti noshowo iilagi.

Aantu oyena uunkulungu wa yooloka, aantu yamwe oya shitwa nomagano oku eta po iitaafula niipundi mono taa longitha oonyala dhawo, taya longitha iilapi nosho wo iiti ano iipilangi, opo ye ete po iinima iiwanawa.

Oshimaliwa ohashi kandulapo oombumbwe odhindji ngaashi okulanda iikulya momagumbo, okufuta oosikola dhuunona noku landa wo iizalomwa oshimaliwa ohashi eta wo ombili momagumbo ogendji.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha kuna omathigathano gokatanga kokoompadhi kaakadhona ,hono ta ka kakalavko momasiku omulongo nagaheyali gaJanuary omvula omayovi gaali nomilongombali nahamano.

Ombanga yotango yopashingwana ohayi gandja omukuli. Otayi indele nee kwaa ngoka to ka pumbwa omukuli wu gu indile uuna we gu hala, to gushunitha pethimbo.

Ombaanga yoku tsilika oshimaliwa yaVenduka, otayi tseyitha kutya oshipu nosha endelela oku kala wushi oku tuma oshimaliwa. Ano ombaanga ndjika ohayi tsilikile aantu oshimaliwa yo ohayi gandja wo oshimaliwa uuna weshi hala.

Ehangano lyaStandard bank ota li kwatele komeho nota li wayimine omathigathano gokathanguthangu, mono omusindani taka mona okambindja, noshowo oombandi, noshowo iimaliwa.

Ombaanga ya Venduka oyina uukalata owundji shiikwatelela mbyoka wa pungulako, ombaanga ndjoka otayi tseyitha kutya ilikolela oshimaliwa shomayovi omilongombali ngele wa longitha okakalata kayo oku landasha.

Omiiti dhimwe ohadhi mene nawa ominene dho ihadhi kulupa dho ihadhi tukwa, ohamu longwa ne iipilangi, mbyoka hayi ka longithwa okuninga oosikopa moka hamu kalekwa iikutu opo yaa kulupe mbala yo yaa kale yi na ontsi.

Kehe gumwe nuunongo we, ano noshipewa shoye. Yamwe oya pewa uunongo wokuninga iipundi niitafula, nomatalashe gokulala okupitila miiti noshowo miilapi.

Moositola dhimwe ohamu landithwa iizalomwa ngaashi oongaku, ohamu kala wo oondjato nomapya ngono galongwa miipa yiinamwenyo. Iinamwenyo ngaashi oombwa dhomomeya ohamu vulu okulongwa iinima mbika.

Ethimbo lyomatango omanene ngaashi evalo lyomukulili nomvula ompee, moositola ohamu kala mwa tsilikwa uunima uuwanawa ta wu welima noondando dhawo ohadhi kala wo dhili kombiliha.

Omiti dhimwe ominene dhono hadhi vulu okutetwa po eta dhi eta po sha. Ano komiti dhimwe ngaashi omingaalipi nomigolo ohaku kuzi iipilangi mbyono hayi ningwa iitafula niipundi hono aantu haya kuutumba opo ya longe sha.

Oshilongo kehe niimaliwa yasho. Iimaliwa oya yooloka kiilongo, inaayi faathana. Iimaliwa ayihe ohayi longo sha faathana, mono hayi longithwa okukandulapo omaudhigu, ngaashi; okulanda oompumbwe noshowo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa nande oya yooloka yoshilongo kehe, iimaliwa ayihe ohayi longo sha faathana. Okulanda iikulya momagumbo, noshowo okulanda iizalomwa, nokufuta shoka sha pumbwa okufutwa ngaashi omeya noosikola.

Oshilongo kehe nonkalo yasho niimaliwa yasho woo. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yayooloka, shina woo iimaliwa yomafo. Iimaliwa mbika ohayi kwathele okulanda oompumbwe dhayoolokathana iikulya, iizalomwa nokufuta woo oosikola.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Oshina iimaliwa yomafo niikukutu, ashike iimaliwa ayihe ohayi longo sha faathana. Iimaliwa ohayi kwathele okulanda iipumbiwa yomegumbo, ngaashi; iikulya, Iizalomwa noshowo okufuta oosikola.

Iisimpo ohayi eta enyanyu momagumbo nokoshipala sha kehe gumwe. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe odhindji dha yolokathana ngaashi iikulya, iizalomwa nokufuta ayihe mbyoka ya pumbwa okufutwa.

Iipilangi kayi na shoka ihaayi longithwa. Shampa ya yi momake gonkulungu oto tala nkene yo opalekwa. Ohayi longithwa okuninga iitaafula, iipundi noshowo uusikopa mono hamu pungulwa iikulya, oohema, oongaku, nosho tuu.

Ombaanga yaBank Windhoek okwali yina omathigathano gaahikingalo mono gotango PDK ayi noshimaliwa shoodola omayovi omilongo heyali , omutiyali oMs Gideon ayi noshimaliwa shoodola omayovi omilongo ntano nomutitatu oCazzy ngono ayi noshimaliwa omayovi omilongo ndatu.

Ombaanga yotango yoshigwana , ohayi nyangadhala nohayi nyanyudha shohayi kwatele kumwe uudhano wetanga lyomokambamba mono omusindani haka pewa oshimaliwa shondando onene noshowoo oombandi.

Oshilongo kehe noshimaliwa shasho. Nenge iimaliwa oya yooloka ohayi longo iilonga ya faathana. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana dhomomagumbo, okulanda iikulya, okulanda iizalomwa nokufuta wo oosikola niipangelo.

Omiti ngaashi omingaalipi nomigolo, omiti dhimwe hadhi koko ominene dho omile tadhi vulu okutetwa po e taku zi iiti, ano iipilangi mbyono hayi vulu oku eta po sha. Omiti ndhika odha simana okuninga iipundi niitaafula, oshoka ihadhi kulupa mbala dho ihadhi tukwa.

Ekalekepo lyomiti olya simana molwashoka aantu oya pewa uunongo wa yo lo kathana melongitho lyomiti ngashi endulukepo lyiipundi niitafula mbyoka yalongwa miipilangi yaza komiti. Elandithepo lyiipundi oshowo iitafula oha li eta iiyemo yokwi kwatha nayo moku yi landithapo.

Momiti ohamu longwa iipilangi mbyono hayi ndulukapo noku etapo iinima yayoolokathana. Ohamu vulu okulongwa oosikopa , ndhono hadhi longithwa okupungula iikutu yaantu, opo yaaliwe komakeka nokukala yatsima.

Ehala shampa lyoopala, lyayela, nomadhiladhilo gomuntu osho woo hagakala. Kehe gumwe noshipewa shoye. Gumwe okwa pewa oshipewa sho ku honga iitaafula niipundi miiti, ano miipilangi mbyoka ha yi zi miiti. Iinima ngaashi mbino oha yi landithwa po, e ti imonene mo oshimaliwa.

Mositola iinima unene iikulya ohayi kala mo yi li melandulathano na oyapakelwa nawa opo kukelelwe oondhi nuupuka mboka hawu eta omikithi. Kiikulya huka ohaku kala kwatulwa okambapila komalandithilo.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yawo noya yooloka kiilongo iikwawo nando oya yooloka ohayi longo shafaathana okukandulapo omaupyakadhi nokulanda iipumbiwa.

Omiti ngaashi omingaalipi nomigolo omiti ndhoka ihaadhi tukwa dho ihadhi kulupa mbala. Omiti ndhino shampa dha koko nawa ohamu hongwa iinima oyindji mono hamu vulu okuza uutemba yoku iyogela koonyala.

Ositola oye eta ompito yiilonga kaantu oyendji oshoka oyakuta aantu mboka taya kala taya longo mo taya yakula aantu mboka taya landa namboka taya kala taya dhenge omashina una aantu ya hala okudhengitha.

Iisimpo oya simana momake ga kehe gumwe. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha yoolokathana, mono tadhi vulu oku landa iikulya, iizalomwa noku futa wo oosikola dhaanona.

Oshilongo shetu Namibia, nasho oshina iisimpo yasho ya yooloka kiilongo iikwawo. Iimaliwa mbino ohayi longitwa oku kandula po omaudhigu. Ano ohayi longithwa oku landa iikulya mo magumbo, oku landa iizalomwa, noku futa oosikola.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yo iimaliwa mbino oya yooloka pandando. Iimaliwa ya Namibia inayi faathana niimaliwa yaAmerica. Ano ngele omuntu tazi moNamibia nenge tazi moIndia teya moshilongo shilwe iimaliwa ohayi taambathana etayi shendjelwa moshilongo moka toyi.

Ehangano lyoStandard Bank otali tseyitha kutya oye napo oka kalata kamwe okape. Otaya ti nee, ishangitha oka kalata koye manga kuyele. Opo oto vulu oku vena ohauto ompe yoToyota yoBakkie.

Okukalekapo omiti okwasimana oshoka aanongo ohaya hongo iitaafula niipundi mbyono hayi longithwa kaantu okukuutumba nokukwatelapo wo iinima yawo.

Moositola ohamu adhika iinima yayoolokathana, kutya iikulya, iikunwa nenge iizalomwa. Oositola ohadhi eta ompito yiilonga mono aantu yakutwa yakale taya longo yo taya pewawo ondjambi.

Opololeka dhimwe nkene dhilipo odho ku tsika iimeno noku kuna iimeno mbyoka hayi koo hayi ningi iile na ohayi kala inene hoka haku vulu okuza iipilangi ngaashi omigolo nomingalipi.

Shampa wu na oshimaliwa oto vulu okukandula po omaupyakadhi goye nawa nonuupu. Oto vulu wo oku ilandela iikulya, to ilandele iizalomwa nokufuta wo osikola yoye mpoka tashi vulika.

Ehala shampa lyayela nomwenyo gomuntu ohagu kala gu uvite nawa. Momahala giilonga ohamu kala iipundi yili melandulathano niitaafula yayalwa nawa no tayi monika nawa.

Iimaliwa nande hayi eta uupyakadhi oyina wo omauwanawa ogendji, oshoka ohayi kandula po omaudhigu. Ohayi longithwa wo okulanda iipumbiwa yomegumbo nokufuta wo shoka wa hala.

Moositola ohamu adhikwa iipumbiwa oyindji mbyoka ya yoolokathana ngaashi iilulya. Iikulya iiwanawa okulandwa moositola oshoka ohayi kala ya yela noyina uundjolowele. Ohamu kala woo uutemba mbono hawu longithwa okuundula uuna tolanda iinima yoye. Oositola ohadhi eta woo oompito dhiilonga kwaamboka ya kutwa mo.

Omuntu kehe okwa shitwa nomayambeko ge nenge nuunongo we noshowo shipewa she. Aantu yamwe oye na uunongo wokuninga iipundi okuza miipilangi mbyoka ya za komti, iilapi nomafulafula.

Ehangano lyo FirstRand Namibia Foundation Trust otali kwathele ehangano lyoAmos Meerkat Early Childhood development noodola dhaNamibia omayovi omathele gatano koomuma.

Omiti shampa dha koko nawa, dhimwe ihadhi tukwa dho ihadhi kulupa mbala, momiti mono ohamu longwa nee iipilangi mbyono hayi longithwa okuninga po uutaafula, iipundi nuusikopa wokupungulila iikutu niikulya.

Oonzo dhomalusheno dha ningi odhindji. Aattu paife oha ya longitha olusheno lwoketango oshoka olupu oku landwa lwo olu na ombiliha.

Opuna omiti dhimwe dhakola , ndhono ihadhi tulwa. Momiti mono ohamu hongwa iinima oyindji, yiili noyiili ngaashi iitaafula niipundi . Ohayi vulu okulandithwa po opo omuntu iimonene oshimaliwa, yo ohayi eta oompito dhiilonga.

Ombaanga yaStandard Bank otayi pandula kaakuthimbinga yawo mbono yayangata po oshimaliwa tashi landula Risto Elago okwayi noshimaliwa N$ 10 000, Priskila Wilbard etayi noN$ 5000 omanga Aubrey Jansen okwayi noN$ 2000 otaya ti oya pandula.

Elago omuntu elina, Ehangano lyo First land Namibia foundation trust olya gandja omagano N$5000 komusindani dhingi Amos Meerkat wo Early childhood development.

Omuntu shampa ena oshimaliwa oha kala anyanyukwa oshoka ota vulu okukandulapo oompumbwe dhe noshimaliwa shoka. Ta vulu okwiilandela kehe shimwe a hala noshimaliwa shoka kutya iikulya, iikutu nokufuta wo iinima ye.

Oshilongo kehe nonkalo yasho osho wo niimaliwa yasho. Iimaliwa oya yoolokathana, oshimaliwa sha Namibia inashi fa shoko shilongo shopuushiinda nosho wo oondando dhayo odha yooloka.

Iimaliwa ohayi lundilitha aantu yo ohayi dhengitha wo aantu koombudhi. Uuwanawa wayo ohayi kandula po omaluhepo nokufuta oosikola dhaanona noshowo iipangelo.

Iisimpo nande oya yoolokathana, kehe oshilongo shi na iimaliwa yasho, ayihe ohayi longo sha faathana. Olundji ohaku kala kwa thanekwa omuleli goshilongo. Ohayi longithwa okulanda iikulya, iizalomwa noshowo okufuta shoka wa pumbwa.

Moositola ohamu landithwa iinima yayoolokathana dhimwe odhiikulya, mono hamu adhika iikulya hayi longwa mo, iikulya mbino ohayi kala yayela noyina uundjolowele oshoka oyasilwa oshimpwiyu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha ofanditha yokila yokutalaleka yoolitela omathele gatano nomilongo ndatu, ndjono ya li yi na $ 8 399, paife otayi yangatwa po N$ 7 899 koomuma.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyitha omathigathano go kathanguthangu ngoka taga ka kalako, nomudhani ngoka taka thika tango otaka pewa oshimaliwa, okathanguthangu nosho wo okambindja.

Ombaanga yaStandard Bank ehangano ndyono hali kwathele nokugandja iimaliwa kwaa mboka ye shi pumbwa. Ehangano ndino oli shi okupandulwa, oshoka ohali gandja wo omukuli noli shi okuinekelwa pokupungula oshimaliwa.

Iimaliwa nando oyi na omawuwanawa ogendji, oyi na wo uuwinayi, mono omuntu shampa e na iimaliwa ha talika ko onga omuntu omwiinayi, oshoka otaku ti wa ota li po aantu yo nayo ohayi vulu okudhipagitha aantu koombudhi. Uuwanawa wayo ohayi kandula po omaupyakadhi.

Iimaliwa oya yolokathana, noyina oondando dhayolokathana , iimaliwa ope na yomafo, opu na iikukutu ihe ayihe oyi na oshilonga shafathana ohayi landa iizalomwa, nikulya nokukandulapo omawupyakadhi ngamwe.

Oostola ehala mono hamu adhika iilandithomwa oyindji iiwanawa noya yela tayilandithwa. Ehala ndika ohali eta ompito yiilonga, oshoka ohamukutwa aantu oyendji mbono taya kala haya longo mo yo taya pewa oshimaliwa. Ohali eta woo oshimaliwa moshilongo, oshoka aanangeshefa ohaya futu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha kutya otayi ka kala yi li moUNAM nomoNUST mono tayi ka ulukila aanasikola nkene taya eta po omapandja gawo. Otayi ka kala moUNAM momasiku ga3 sigo 4 gaMaalitsa nomoNUST mu ga 5 sigo 4 gaMaalitsa, pomulongo nambali sigo opone yokomatango.

Ehala shampa lya yela nolyo opala omwenyo gomuntu nago ohagu kala gwayela. Omahala ogendji giigongi ohamu kala oitaafula oshinene niipundi ya dhingoloka ko hono kwa kuutumba aantu aanilonga pamwe nayo taya taakundathana.

Ombanga yotango yopashingwana yaNamibia otayi tseyitha kutya oyina ethigathano tali kahula 19 Auguste 2025 mono omusindani takasindana N$ 500 koshiwike Andreas Benson naMesias Angala yasindana pashiwike.

Ehangano lyo Bank Windhoek ota li tseyitha kutya oto vulu oku isindanena ongodhi yoye ompeempeeka, yo iphone 15, shono shi li ko sigo omomasiku 30 ga sepetemba 2024.

Oshilongo kehe niimaliwa yasho iilongo oyina iimaliwa yayoolokathana, yo iimaliwa nayo oyina yimwe iikukutu nayimwe oyomafo. Iimaliwa ayihe ohayi longo shafaathana okukandula po oopumbwe ngaashi okulanda iikulya nosho wo iizalomwa.

Otolongitha ehangano lyaNedbank okutsilika oshimaliwa shoye nowuna okakalata kaNedbank? Otovulu okulanda oompumbwe dhoye tolongitha okakalata kawo etomono ko wo oshimaliwa shoye peke.

Omatala ehala lyo odhekelwa oomeme nootate opo ya ka landithe uukwashikependjewo wawo mboka ye na po. Olundji oha mu monika iihape kooshimwe nooshimwe omayapela, omalemune, uunawamundesha, omabanana, nakeheshimwe shoka omuntu ta vulu okulanditha iimonene shomondjato.

Kapena shimwe hashi vulu oku kwathela noku kandulapo uupyakadhi shafa oshimaliwa ,aantu mbono yena oshimaliwa ohaa talikako onga aayamba yeliko ano oshimaliwa ohashi longithwa oku landa iipumbiwa yomegumbo ,oku land iizalomwa nokufuta kehe shimwe wahala.

Ombaanga yaVenduka iyina uukalata wa yooloka shiikwatelela kiimaliwa mbyoka totulako. Ohayi kwathele, opo aantu ya pungule iimaliwa yawo yo yiikelele kaafuthi.

Oweshi tseya ngaa kutya oshimaliwa ohashi kandulapo omawudhigu ogendji? Oshimaliwa ohashi longithwa oku landa iikulya, iizalomwa noku futa wo shoka wa pumbwa oku futa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tutseyithile kutya ino hinga wanwa nenge ngele oto nu inohinga, opo kukeelelwe iiponga yo moondjila mbyono hayi faalele oomwenyo odhindji.

Ombanga ya Bank Windhoek ohayi kwadhele kwamboka ya hala oku tameka oongeshefa dhawo ,haya kwathele ne lalakano noshowo noshimaliwa shoku tameka.

Pomathimbo gomafudho aantu oha yayi komahala gokwinyanyudha hoka taya vulu oku ningako oshiwike nenge omasiku ge vulepo, ko oko haya lala. Omahala ngashi ngono oha ga eta oompito dhiilonga mono twadha mwa kutwa Aantu yo tayi monene wo sha sho mondjato.

Konyala oshilongo kehe oshi na iimaliwa ya yoolokathana noyi na ondando ya yooloka. Mono mu na iilongo yimwe yi na iimaliwa yi na ondando onshona; ngaashi Namibia naAngola. Namibia pakutala oku na oshimaliwa shi na ondando onene okuyelekanitha naAngola. Kakele kaa shoka, iimaliwa ayihe ohayi longo sha faathana.

Namibia okwa lelwa kaaleli yatatu yaasamane mbono ya longa nawa. Omolwa iilonga yawo iiwanawa oya ningilwa oshimaliwa shoodola omilongo ndatu, sha ningwa moNamibia hono ya thanekwa ko. Tu na ko tatekulu Sam shaNuujoma, tatekulu Nghifikepunye Pohamba natatekulu Hage yaGeingob

Nedbank olyo ehangano limwe lya simana momahangano gokupungula iimaliwa. Oli na omauwanawa ogendji ngaashi okulanda omiti to longitha okakala kawo nokupungula oshimaliwa shomwaalu kehe.

Ombaanga yotango yoshigwana otayi tseyitha ofanditha yekopi lyokolusheno ndyono lina olita yimwe oshinkwanu heyali, kwali lina oodola omathele gaheyali noodola omulongo nomugoyi, paife olina omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omathigathano gopaudhano, ano okumatuka. Moshilongo shetu Namibia ohatu kala mo nethigathano lyokumatuka, ngaashi tu na mo oshiholelwa shaMboma, ngono a li a sindana po oshimaliwa shongushu nokwa tseyika nawa. Okutondoka otaku etele omuntu iiyemo ngele okwa thiki tango nokwa thiki pethimbo, ko wo otaku etele omuntu a kale e na uundjolowele, a kale ta vulu oku inyenga nawa.

Aantu yamwe aanongo moonyala ta vulu oku niga oshitaaafula miiti . Omiti ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi kokolwa dhi koke nawa noku ukilila ,na uuna tadhi tetwapo ohamuhongwa kaanongo iikwatelwa iiwanawa ngaashi iitaafula niipundi.

Ehala lyoku gondja olyo hali ulike ongushu yomuntu megumbo, aluhe ohali kala tali monika nawa. Ohamu kala mwa tulwa iipundi niitaafula ya longwa koonkulungu yili muukwatya uuwanawa notayi welima. Yamwe ohaya kala ya nateka mo omafano omawanawa.

Ombaanga yotango moshilongo ano ndjono yatseyika nawa oFNB, ehangano haku pungulwa ongushu yoshimaliwa, ondando kehe yoshimaliwa, ohayi gandja woo iilonga oshoka mehangano mono omuna aantu haya longo mo mbyoka ohali oto woo iiyemo aantu opo ya mone omboloto momagumbo gawo mo haya longo mo mehangano lyoka hali ithanwa FNB.

Net bank oshitayi shokomuthiya oyena omauliko giipindi oku za mu lyotango sigo gaali gaJuni omayovi gaali nomilongo mbali nandatu, oku za pomugoyi gongulonene sigo opo mbali yomutenya. Ehangano lyo Indongo Toyota tali patuluka.

Omahala gomalandithilo nenge oombaanga ohaga kala gena omathigathano , mono to longitha okakalata kasimana kombaanga, yo longitha koshimaliwa shondando we yi pewa. Opo wu ningwe omusindani nenge omunelago sindana okambaapila kokalityatya nenge oshihauto.

Ositola olyo ehala ndyoka hali landitha iipumbiwa ya yooloka ngaashi omagadhi gokulya, omagadhi gokugwaya nosho woo omagadhi gomoohwapa ngono haga kwathele aantu ka ya nike uupyu. Ohamu adhika woo oothewa dhokwiiyoga.

Ope na omiti dhimwe dha kola, dho ihadhi tukwa ngaashi omigolo nomiingaalipi. Olundji ohadhi kala ominene nomile. Ohamu hongwa iinima ngaashi oosikopa, mono hamu kwatelwa iikutu, iiyaha nuukopi. Ohamu hongwa wo iitafula niipundi. Iihongomwa ohayi landithwa, opo aantu yi imonene iimaliwa. Ohayi eta wo ompito yiilonga, oshoka ohayi hongwa.

Eshina lyokuyoga iiyaha, ohali kwatele po ethimbo, oshoka iiyaha ohayi kala ya yogwa ayihe oshita, nohayi kala ya yela. Ombaanga yotango yoshigwana, otayi tseyitha ofanditha yeshina lyokuyoga iiyaha, ndono kwa li li na oodola omayovi gahetatu, omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi. Paife otali yangatwa po koodola omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi keemuma.

Oshimaliwa kashishi shamukwati ihe oshamugongeli sho ihashi dhinwa. Opo wi iyadhe monkalamwenyo wagongela sha, ongele wushi okulongitha iimaliwa. Ohayi longithwa oku kandulapo omaudhigu ogendji uuwinayi washoo ohayi vulu okudhipagitha aantu.

Aantu pakushitwa, oyena omaunongo gayooloka. Yamwe oyapewa uunkulungu woku eta po sha okulongitha oonyala dhawo. Okuninga iipundi, iitaafula, nuuskopa. Opo yi imonene mo sha shomondjato, nokukaleka ehala, talimonika nawa joopala.

Aazayizayi oyetu etela iilandithomwa ya yoolokathana noyina uundjolowele paife kehe gumwe omehala lyomalandithilo u uka a ka konge oompumbwe dhe. Oyetu etela woo oompito dhiilonga oshoka oya kuta mboka haye ya longele etayeya pe woo shomondjato.

Olundji shampa omuntu a longitha ombaanga nenge a longitha iikwamalusheno, oha pewa ko okambapila hono take mu ulukile kutya okwa longitha oshinima shino nenge okwa futa nenge okwa longitha. Oha pewa okambapila hono, opo nongula ngele okwa ngwangwana nenge okwa pukitha nenge a kuthwa oshinima she, oheya nokambapila hono, taka ulike uukwashili we kutya oha longitha ombaanga ndjoka.

Ombaanga yotango yoshigwana otayi tseyitha ekopi lyo kolusheno lyoKenwood lyono lina olita 1.7, kwali lina N$719 paife olina N$599 koomuma.

Ofanditha, ehangano lyaFNB ota li hahitha oskopa yoku talaleka kombiliha yedhina Hisense ndyono yina olita 508. Okwa li yina N$ 11900.99 paife otayi tyawa ko N$ 10900.99.

Omalovu gomomakende nago iikunwa hayi landithwa moositola, shampa ga landwa ohaga eta iiyemo moositola. Ogena oshihekelamo oshoka ohaga kola aantu. Omagumbo ogendji oga take molwa omalovu, go ihaga kaleke omuntu noshimaliwa oshoka ogena ondilo.

Ombanga yotango yopashigwana otayi tseyitha ofanditha yeshina lyo Samsung lyoku kosha, ndyoka hali longo komeho. Okwali lina N$8,799 ashike paife otali yangatwapo wala N$7,999.

Momaudhano ogendji ngaashi gokumbwinda nokumatuka, ehangano enene lyokutsilika oshimaliwa lye dhina Bank Windhoek ohali hwahwameke omaudhano. Ohali gandja wo olupandu kwaamboka yakutha ombinga. Olundji ohali gandja uumbilya, omakopi, oombandi niimaliwa komusindani dhingi.

Ehangano lyaStandard bank epu okulongitha ohali gandja oshimaliwa ohali kwathele okutumina oshimaliwa uuna omuntu eli kehala limwe opo ilandele oompumbwe to dhenge oka* 140*662 opo wu ishangithe.

Ombete oyo oshinima shono hashi lalwa kaantu uuna ya hala oku thuwa po ya vululukithe omalutu gawo. Ohadhi kala dha kola, dhimwe odha longwa miiti.

Namibia okuna iimaliwa yimwe yomafo mbyono hayi ende tayi lunduluka yo tayi longululwa. Nale oyali ya thaanekwa tatekulu Witbooi nena yimwe iyina aaleli yoshilongo. Otuna mo oodola omulongo, omilongo mbali, omilongo ndatu ndhono dhathaanekwa aaleli yoshilongo yeli yatatu, omilongo ntano, ethele nomathele gaali.

Omiti dhimwe ngaashi omigolo nomingaalipi odha kola, nohadhi vulu okuhongwa iinima ngaashi oosikopa, iitafula, niipundi. Odha simana okulongithwa oshoka ihadhi tukwa dho ohadhi kala ominene nohadhi kala omile.

Ositola yaMegatech oyi na omawulukilo giipindi metitano eeludhe. Ota ya ka kala yena olusheno loketango ta lu landithwa kombiliha. Olusheno loketango oha lu longo ketango na kalu na iifendela yasha.

Omuntu kehe oha longo nuudhiginini, opo i imonene iisimpo. Iimaliwa ohayi longithwa okukandula po omaudhigu. Ohayi longithwa wo oku ilandela oompumbwe dha yooloka. Uuwinayi wiimaliwa, otayi vulu oku ku etela oombudhi.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha ofanditha yokila yokutalaleka. Oya li yi na N$ 8 399, paife otayi yangatwa po N$ 7 899 koomuma.

Oongaku, omapaya, oondjato, nayi lwe. Keshe shimwe wapumbwa oko shili komahala gomalandithilo. Iinima oyina ombiliha yo oya kola. Aamwameme oya mona iilonga momahala goku landithila, mono haya kwathele yo ohaya iimonenemo wo oshimaliwa.

Ehala lyokugondja olyo wala limwe hali kala lili melandulathano nohali monika nawa ohamu kala mwatulwa iipundi niitafula yalongwa koonkulungu yili muukwatya uuwanawa yo otayi welima. Yamwe ohaya kala yanateka omathano omawanawa mehala moka gomaluvalo gawo nenge momahala ngoka yehole.

Ombaanga yotango yoshigwana otayi tseyitha ofanditha yoka laadio haka longo nobluetooth, kali kena oodola omathele gahamano noodola omungoyi paife otaka yangatwako koodola omathele gane nomilongo omungoyi nomungoyi

Ombaanga yotango yopashigwana, otayi tseyitha othanditha yeshina lyosumsang lyokukosha, ndjoka lina ookg hetatu. Olyali lina oondola omayovi gahetatu, omathele gaheyali nomulongo omugoyi nomugoyi, ihe paife otali yangatwapo komayovi gaheyali, omathele omugoyi, nomulongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yotango yoshigwana otayitseyitha elunduluko mokulongitha okakalata. Oto vulu okulanda tolongitha koshali itaakunanwa nande iishoshela yasha, tashi tameke mu 1 Juli 2025 sigo 2026. Uuyelele wagwedhwapo yatalelapo kepandja lyawo lyo fnbnamibia.com.na

NEDBANK ota tseyitha omathigathano gopaudhano goku tondoka . Oshinano shokuza pokilometa ntano sigo pokilometa omulongo. Otamu yiwa nee noondola ethele nomilongo ntano . Ngu takamana otaka pewa ombandi nokahema.

MoNamibia omuna omahangano ogendji gokupungulila ondando yoshimaliwa kehe, limwe lyomomahangano mono olya tseyika nawa nedhina Standard bank. Ehangano ndino ohali tsilike oshimaliwa kehe nohali taamba ongushu yoshimaliwa kehe olyilile po okukwathela aakwashigwana okupungula ko iimaliwa yawo, yo taya keyi tala ko esiku kehe ye yi hala.

Omayapela, Uunawandesha, Omabanana, Omanuwa mbyono oyo yimwe yomomaludhi giihape haga adhika momahala gomalandithilo. Oyina iitungithilutu yayooloka noyina oshilonga molutu ngaashi oku nkondopaleka aakwiitayolutu mokukoleka omasipa.

Oomeme nootate ohaya imonene oshimaliwa, sho taya landitha okapana ano taya halitha onyama ya yothwa. Mongaashingeyi ihaya kala we niimaliwa pomake, iimaliwa yawo ohaye yi tuminwa koongodhi.

Ongodhi yopeke oha longithwa mekwatathano, ngaashi okutuma uutumwalaka okahupi osho wo okudhengela omuntu ngoka eli kokule. Uuwinayi owo mboka kutya ookalyampombo ohaya longitha oongodhi okuyaka po iinima yaantu mathimbo gamwe.

Mongashingeyi osikola oyi na omafudho geli gatatu. Mono olundji aakuluntu haya fala aanona yawo koositola, komalandithilo. Opo yaka lande iipumbiwa yawo. Olundji iinakugwanithwa yawo yokosikola noshowo yoku dhana oha yi kala yili kombiliha eelela momafudho. Oshowo aakuluntu ohaya ka landa manga kuyele.

Konyala oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yooloka kiikwawo kutya omokutala ,omolwala nomoondando woo. Nande osho ngawo iimaliwa ohayi longo sha faathana yo ohayi kandulapo oompumbwe odhindji.

Kehe gumwe noshipewa shoye, aantu yamwe oyena iipewa nenge uunongo wo kuhondja iikutu. Shampa ya landwapo oha mono mo oshimaliwa, ye ihasi oluhepo lwiikutu oshoka ota vulu okwiihondjela. Uuwinayi oonane ohadhi tsu aantu no mashina ohaga teka.

Namibia okwa lelwa kaaleli yeli yatatu aasamane, tatekulu Sam Nuuyoma, tatekulu Hifikepunye Pohamba natatekulu Hage Geingob, omolwa iilonga yawo iiwanawa notayi tungu oya ningilwa oshimaliwa shaNamibia shongushu yoodolla omilongo ndatu.

Monale aantu okwali haya pungula iimaliwa yawo kohi yiikusinga nenge yeyi fumvikwa, ashike momena aantu ohaya pungula iimaliwa yawo ano kombaanga kehala lyoku pungula iimaliwa, hono hovulu okuyako nokakalata koye eto nanako oshimaliwa shoye toshipewa ngaashi shili. Uuwinayi washo opena aafuthi oyendji payife taya longitha iikwamalusheno oku kuthako iimaliwa yaantu.

Ostola ya supershop oyina ofanditha tayi landitha oolaadiyo dhomi zizimbe kombiliha. Yimwe yedhina Hisense okwali yina N$12800, paife ota yi tyawa ko N$10000 na yimwe yo Skyworth okwali yina N$9100 paife ota yi tyawa ko N$6500.

Ombaanga yotango yoshigwana ya tseyika nawa FNB otayi ningi omauliko giipindi mono yina ofanditha yowili yokoshikesho yedhina Garmin Venu 3, yali yina oondola omayovi omulongo, ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi paife otayi yangatwa po koondola omayovi omugoyi, omathele ga hamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Momahala goku gondja ohamu monika nawa uuna muna iinima ya longwa miiti ngaashi iitafula niipundi dhimwe dhomonkulungu ohaya longo iiti oku etapo sha tashi hokitha.

Iinima ngaashi iitaafula, iipundi, uukopi, niikwawo yimwe ya gwedhwapo, mbyono iinima yimwe ha yi longwa miiti, ha yio longwa komuntu noonyala dhe yemwene, ano aantu pakushitwa oyena ontso uunongo wa yoolokathana, mono yamwe ye na ontso yo ku etapo iinima noonyala dhayo yoyene, ta yalongitha iishitwa, ngaashi omiti, nosho tuu.

Muunamapya nuunimuna ohamui iilikolomwa mbyono hayi longithwa oku etapo iinima yilwe mbyono hayi landithwa momahala gomalandithilo ngaashi momapya tamu longwa oonkenya ,ndhono hadhi longwa nawa etadhi etapo omagadhi gokulya . Omagadhi gokulya ngono ogo nee haga adhika moositola taga landithwa.

Ombaanga yotango yoshigwana otayi tseyitha ofanditha yombiga yopashinanena ndjono hayi longo kolusheno yoolita heyali. Okwa li yi na oondola omayovi gaali, omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi. Paife otayi yangatwapo koondola eyovi limwe, omathele gahetatu nomilongo omugoyi.

Ombanga yotango yoshingwana otayi tseyitha ofanditha yedhina lyokopaleka ndono lina oondando yangwa pevi nonkondo okwali lina 1,999 payife otali tyawa 1,799.

Ombanga ehangano lyoku kwatela noku hehela oshimaliwa. Ohali gandja omukuli kungoka ahala oshimaliwa sheendelela noteshi longitha. Ihe oyina oongamba dhoku gandja oshimaliwa. Ohali indile aluhe ngoka ta hehela oshimaliwa eshi galule wo pethimbo.

Ombaanga yabank Windhoek oya kwatela komeho uunano wokumbwinda ,mono aakuthimbinga haya mbwindi naangono athiki tango oha pewa omagano gontumba ngashi iimaliwa noombandi.

Omatala olyo ehala mono aagundjuka naakulupe haya kala taya landitha iinima yayooloka. Yamwe otaya landitha iihape niigumutulu opo yi imonene oshimaliwa. Thimbo limwe ihayi kala we yina uukolele nenge uundjolowele oshoka ohayi kala yadhengwa kombepo nokomutenya.

Ehangano lyoku tsilika iimaliwa lya tseyika nawa nedhina Bank Windhoek, otali adhika pomaha ogendji monamibia Noyi namo iitayi pomashala ngaashi mEnanah , Omarura mall, Rehoboth, Oundjo ,Keetmanshoop, ,Oshikango ,Ondangwa, Omaruru , Windhoek,,Auspenplatz ,Kundu nomoKatutura. Omo hamu adhika o Bank Windhoek.